Omushaija ari aha bukya y'enyama aizire kugura enyama, bukya y'enyama erimu mizaani harimu n'enyama eri aha rubaju harimu n'ekindi kinyama ky'ekiguru kiri nka kuriya enyuma hariho na balubu.

Enju mpango eshakize amateegura ga burawunu ezitaire, eri omu rugo kandi nk'enyuma yaayo hariyo agandi maju maingi gombekire maraingwa za kanyina z'abantu kutuuramu.

Kasasiro y'ebiveera ebideeya eri ahaife y'akaraturini hariho ekisheshero kyebibaati hariho nana enju y'ebiti kandi omu maisho gaayo harimu enju eboniire y'amatafaari kandi mahango

Abatsigazi bari omu maizi aha nyanja. Bariyo nibakurura obutimba kuruga omu maizi. Abariyo nibabukurura, burimu ebyenyanja bariyo nibabiihayo, kugira ngu biihemu ebyenyanja ebyo ebigiire omu katimba.

Abaana abatsigazi bashatu n'akaishiki kamwe bariyo nibabusiiga ebirangi aha maisho. Ariyo nabusiiga ajwaire eshweta erikwiragura, tisaati erikwiragura, ebaaga erikwiragura omu mugongo n'akakofiira kakutukura. Kandi abaana ariyo nabatonaho ebipusi birikwera n'obukutukura. Kandi enyima yaabo abaana, hariyo abandi bariyo nibatambura bajwaire obutisaati bwa yero.

Ogu omwana ayemereire aha muryango gw'ekanisa, ekanisa egi eya aba mungu mwema eyi bakubanza bayombeka ebinkonko baheza kutamu amatafaari ahakuba enyuma hariyo obutebe nihareebika obutebe bwa pulasitika n'obundi obutebe obw'ebiti obw'ahansi.

Ishamba ry'emiti ririmu emiti eyomire mingi kandi emiti egi ni sayizi nkye ti mihango nikyo orikureebera emingi eyomire kandi ahaifo y'emiti hariho oruguuto orurabiremu.

Egi n'emigoye. Egi emigoye enyingi nibajanikamu ebijwaro. Nibagikoramu ebitimba by'omupiira. Bagikoramu obutimba. Kandi neekwata n'ebindi bintu bingi.

Omushaija ayemereire omuryato ariyo ariyo narivuga ariyo naruga kuriya ahagati y'enyanja yarivuga ariyo nahika aha nkungu Kandi ariyo nakurugamu akahumuza eryato rye nkakuriya omunyanja hariyo obwato bushatu nabwo bariyo nibabuvuga

Abaishiki bari omu kishaayi bariyo nibazaana omupiira gw'ebigyere. Omwishiki aine omupiira ari omu bokisi ei bakuza kuteeberamu.

Omushaija ajwaire tishaati ya kinekye. Ari aha mudaara gwa kyapati ariyo nazinga rolekisi. Kandi nk'aha rubaju rwe hariho ondiijo ariyo namuyambaho. Nk'enyima harimu eduuka eine ebintu, obutebe, ebaketi n'ebindi.

Abaishiiki bataano bemereire omu maisho g'enju omwe ashuutamire bariyo nibamutsiba eishokye, omu maisho g'enju harimu ekiti kya feene kandi enju n'eze ebinyaatsi enyuma y'enju hariyo emigongo.

Engaro ebumbatiire, eine kuba ebumbatiiremu nk'esente. nainga nk'ekindi kintu. Ndeeba mukama waayo ariyo naashaba nainga ariyo naayoreka ku aine amaani omu mukono gwe.

Abantu baingi bari aha mutwe gw'ekidayana bariyo nibabavuga kandi omu kidayana harimu ebintu bingi nk'ebitanda nk'ekabada nana emifaarasi kandi abantu bashutami ahaiguru y'ebyo bintu bari nk'abariyo nibafuruka kandi ekimotoka kiriyo nikiraba omu muhanda ogu bamazire kushara ahakuba omu rubaju hakirimu ebitaka

Engagi eri omwihamba omu kishaka ebyamire, eyehegamisizeho nigira ehumwireho kandi enyuma yaayo hariyo endijo erikureebekaho kakye kandi zoona ziri omwihamba.

Engagi eri omu kishaka eyehuumwizemu, eyehuumwizeho. Ekwaitse ekijuma omu ngaro. kandi eyegamiire, eyesigamiire omukono gumwe ahansi.

Akatare k'ebyomire, ebihimba, ebicoori, oburo, popukooni n'ebindi. Omutsigazi ashutami aha kideeya ariyo naatoratora omu bihimba. n'abandi bashaija bari enyima bari omu maisho g'ebideeya.

Enseere ziri omu maizi kwonka ziri aha nkungu, ekicweka ekimwe eky'omubiri kiri omu maizi ekindi kiri aha nkungu ezimwe ziri aha nkungu zihumwireho nihareebeka emitwe nana emigogo kandi zihumuriire aha siyidi ey'ekishaka ey'amaizi

Omukazi eyemereire aha bitookye bye ebi arikuguza, ajwire bodingi gomesi kandi akomire ekitambara kya buru omu mutwe aha rubaju rwe hariho abandi abashaija abarikuguza enyanya obutunguru enanaasi nana ebindi kandi ebi byona nibabiguriza omu maisho g'amaju gaabo ti tawuni kandi ti katare bo nk'abantu bakeetandikiraho ekiteekateekyo ekyo batandika kuguriza aho

Omukazi ayemereire aha bitookye bye ebiri aha muhanda ariyo nabiguza. Aha rubaju rwe hariho abantu nibaguza enyaanya n'obutunguru n'ebindi, n'enanansi. Kandi aka akatare bakaine omu maisho g'amaju gaabo aha muhanda.

Abaana bari omu muhanda bariyo nibaruga kutaha amaizi bekoreire ebidoomora bariyo nibataaha. Amaizi nibagataha hare ahakuba tihariho maka haihi nikyo bakugyendera omu gurupu bari baingi.

Abaana babatsigazi bari aha biiki bariyo nibazaana omupiira gw'ebigyere, abandi bashutami baahumwire abandi bari omu maizi bariyo nibooga abandi bari omu nkugu ondiijo aine engamiya agishutami ahaiguru ajwire esweeta erikutukura ariyo naareeba

Omushaija ari omu maizi omu nyanja ashutami omu bwato, obwato obu arimu buhandikireho ngu webare Yesu, omwaka gw'enkumi abiri n'ebiri

Empunu y'omu kishaka eyinami eriyo nerya obunyaatsi kandi aheeri hariho ebyondo otunyaatsi titumezire eine ebyoya bikutuukura aha mugongo.

Takiisi eri aha muhanda eineho ebintu ahaiguru aha katanda emifarasi ebiri, ebideeya, enshaho z'emyenda nana ebideeya birimu ebintu bingi Kandi omu maisho ga takisi harimu owa Boda nawe ariyo naavuga

Egaari y'omwika eyemereire n'abantu bari ahu ekwemerera bagirizire nibenda kutaahamu n'abandi ahu bakurugiramu, hombekire n'ekiju kiraingwa kandi aha rubaju rw'omuhanda gw'egaari y'omwika harimu akafuregye kakutwara amaizi.

Omushaija avugire embaaho azivugire aha gaari. Embaaho zikomeire aha gaari, zikwatsire omu mahembe g'egaari n'aha katebe ahu omuvugi arikuba ashutami. Kandi azikomeise enkoba. Kandi ahaiguru y'embaaho hariho obundi bubaaho bukyemu. Enyima y'ogwe hariyo ondiijo omushaija aine egaari akomiireho ekideeya aha gaari. Kandi aha ruguru yaabo hariho enju erimu bizinesi.

Ekicuncu kiri omu eishwa kwonka kiine amaguru ashatu. Okundi okuguru n'ekicweka tikuhikire. Kandi kiine enjara kuba kiine ekihoora.

Abaana babiri omutsigazi n'omwishiki bariyo nibaruga kutaha amaizi. Baine ebidomora bibiri babikomiire aha gaari. Bari aha katembo ahantu aha kwinamuka bariyo nibasindika. Omutsigazi ari omu maisho omwishiki ari enyima ariyo nasindika. bariyo nibatwara amaizi.

Aka n'akaguuto kari omwihamba. Omu irindiro ry'enyamaishwa. Nikakye ak'emotoka zabarambuzi n'abandi abarikuba nibaraba omu irindiro ry'enyamaishwa ahi barikuba.

Omushaija ari aha maizi akwaitse akenyanja omu ngaro, akwaiste n'orurobo omu maisho. Aha rurobo hariho akokurya kugira ngu yateeka omu maizi kakurure ebyenyanja.

Ekyombeko k'eishomero kwonka tikyakahwire ahaiguru nana omu rubaju tibakakitire erangi Kandi kizitireire kiriho orugo enyuma yaakyo

Enyima y'ekiyungu hariyo enku, ekiyungu kiteire omusheenyi. Kiine n'obwina bukushohoza omwika. Ifo y'ekiyungu hariho enju kandi hariho n'emigoye y'okwanikaho emyenda kandi ebijwaro byanikire. Aha rubaju hariho ekiti ky'okureeta ekibunda. Kandi ahaifo hariho orutookye n'ekiti ky'omuyembe n'enyima hariyo nk'omugongo.